Okay. From dis um picture wey dey see, na where pipu dey marry, husband and wife. And dem dey front of person wey dey join dem together pastor As pastor dey dey talk, camera man also dey their front wey dey snap pictures. Na de two families na dem dey there. um de two families as pastor dey wey dey talk, all of dem stand up to show sey dem dey in support of de marriage. If you look am well well you go see sey even de husband self wey dey marry, e carry im two hand up as pastor dey dey talk. But now, if you look at dem de way all of dem dey, na different dressing na you go see. But if you observe dis dressing very well, you go know sey na Yoruba kind of dressing dem dey wear. Because anything wedding, no matter how e be, na from de dressing you go take know de pipu wey dey there. And dis dressing um, na from de cap you go take know or from de cloth. Anyhow e be, something go dey wey you go take know sey dis one na from dis pipu. But, dis one like dis if you look dem very well, you go understand sey na Yoruba pipu na dem many pass for one side. Ehen. As e be like that, you can see pastor na dey their front, don dey tell dem, dey bless de marriage, husband and wife. Na e make de man now carry im two hand up. And why e dey there dey do that kind thing, na dis hour for marriage everybody go stand up. Anywhere wey you dey, anywhere wey you sit down, you go stand up. That standing up mean sey you yourself dey support um wetin pastor dey talk. You yourself you dey support sey make de marriage go well. De husband wey dey marry na in wear blue suit and black trouser. And then, normal na you go see de wife wear for normal wedding gown, wey e stand near de husband. Then de two side, one side na from de husband then one side na from de wife. Plus other many many visitors wey full de de place. But, for front of dem and pastor na dey for de centre because e be like sey pipu just surround dem because of de population dey see everywhere just dey, pipu just dey. Then, dem come dey for centre. Ehen so, na de marriage. But, normally dem go say na de officiating pastor be that one. Ehen, na de de pastor gon gon de main pastor wey dey join dem for de marriage so that de family everywhere for dey dey okay. Ehen na that kind thing na dey for dis picture.

Normal dis picture so um, if you look am very well, you go discover sey dis pipu na na pipu wey dey inside town, wey dem come travel go village during festive period. You know dis kind um village river, all those kind thing na there dem dey dey inside dey swim, dey catch cruise. If you look dem now, e go be like sey na even competition dem dey even dey do. From their face, you go see that happiness, that you know, that bubbling you know, Christmas kind of um thing when men dey move from town enter village. You see de happiness. You go come go you know village river go dey swim, go dey do competition. All those kind thing na e be wetin dey happen for dis picture so. See dis guy you know wey dis dark one, see de energy wey e dey put for de swimming. You go know sey all of dem dey catch cruise. Then you see dis fair guy now, see de face, see de eyes, you know de mouth, you go know sey im dey um put in very strong energy for dis swimming. And then, if you come look at dis river na, e no look like river wey dey flow, wey fit carry person. No, no be that kind river. But, na dis kind soft river for village wey person fit dey swim, swim, swim, dey enjoy yourself you know. You go come outside, eye go don red, na be dis kind river so. But, if you look am on de other way round also, you go know sey um so one dem of fit know dis river very well. Ehen. But, person no go fit just swim for river wey e no know very well. Na be wetin dey happen for dis picture so. Now, look at dem. And if you look am, you go see sey de river e no too deep. De river no too deep because dis fair guy so, e be like person wey e leg don touch de ground wey dey for under de river. Na make im chest fit come outside like dis. But, on a norm sey your leg no reach anything for under de river, and you be swimmer, your chest no go fit come outside for outside like dis. Ehen Now, dem don swim comot from where e don dey, for where river dey deep. Now dem come dey for where their leg dey touch ground. But, now na who go come first come outside? Ehen na im be dis kind thing wey be sey all of dem just dey. Na dis kind thing na you go see. You go dey you know, you go chest out, dey struggle, dey fight, make dem know who go first come outside for where dem set am, sey anybody wey go first reach here, na go be champion. Na hin be wetin dey for dis picture wey you dey look like dis. You no understand? Ehen. And dis kind picture e no dey dey common, because you know sey na dis kind time na once once thing, no be every time. For dis kind one so na dem dey use am dey enjoy theirself to dey you know, make dem know sey dem catch cruise. Dem fit dey talk about de matter, dey look picture Dem self dem go fit dey laugh sey men, dis kind time all those kind thing na hin be wetin dey for dis picture.

you see dis picture wey dey na students wey be like sey dem want to write exam. Ehen. So, before all this kind one, before you go write exam na, dem go tell you sey make you stand for line, you know according to where your class dey. That kind thing. Na hin you see all dis one just dey. And if you look at dem very well, you go understand sey de time when dem snap dis picture na that kind time wey be sey corona virus dey, wey pipu dey waka with nose mask everywhere wey they go. Na hin be dis period. But, normal na dis school wey you dey see so na elementary school. Make I just use that word. Elementary school. You know, school wey be sey and dis school boys and girls dey inside dis school. But, normal dis picture wey dem capture so um see dem. This kind student wey be sey some go wear sey socks, some go wear socks from house reach where dem go comot am for pocket, na hin be all those kind school. But, normal normal, dis school um na school wey dey inside um town one kind one kind like that. You no understand? Cause if you look at dem very well, you go know sey normal if na de standing for assembly, that one dey dey different. You know, that one you go see sey everybody go dey for one line. You go see de line, dem you go see population, that kind thing. Or dis one like dis if you look am very well, you go understand sey um, na students wey be sey all of dem na like one class dem dey. You understand. See see dis one wey dey front here, na one class dem dey. And dis other side if you look am, you go see another line for that side also. Dem self na their own class dem dey. You know, that kind time wey be sey okay, before we go write exam, oya stand for where your class dey. Dem go come search you one by one sey okay as you dey sit down, make you no carry one or two enter. Things like maybe make you no come go hide expo, dem go monitor you closely. Na be all these kind one. And dis kind exam um <laughs> na that kind exam wey be sey um as you dey finish um, only you by yourself go know sey men na exam I go write. Na be dis kind students. You understand. If you look at dem, you go see sey some self dey even dey fear, because some fit believe sey men dis one wey dem one search dem like dis, na something very very strong, something very very serious. You know exam fever na, normal normal. E get some kind pipu wey be sey exam fever go dey catch dem. That kind thing. You understand. So, na hin be wetin you see see dis one now, dis one wey dey for back e just bend. Wetin im dey do, if you look am very well, e be like sey e dey try hide something. You understand. Something wey you know sey as I go hide am like dis, make de thing no fall. Na be that one wey dey for back back, na e dey do so. And you come see that other one, you know. Look am e go be like sey e dey talk to person wey dey near am for that side. Dey talk like you know, that one kind wey be sey you go dey talk, confidence go show sey even dis exam wey I want write um, nothing e no dey shake am. Na be all those kind one. Then, you go come see see some, dem go still dey calm on their own, you know. Na hin be all those kind picture like dis.

um yes you see dis picture, if you look am very well, dis picture na road. When e be sey dis place be like sey na place wey be sey company dey and na better road. You understand. And na de place wey be sey e get better junction. Like see dis opening where dis small motor dey enter like dis you go know sey na junction be dis. Because for me to know sey na junction, de two two side you go see sey motor dey. You see infact dis one wey dey dis side see bus when dey carry passenger all these tuketuke bus. See student for there. All those student wey dey go school, see dem dey come down for that bus dey face where dem dey go. And if you come look that other side of de road, you go see sey another motor still dey, pipu dey. All these kind pipu na na those one wey be sey dem even dey wait for motor wey dey go where dem dey go. But, de trees wey dem con plant um for dis area na hin go make am know sey okay dis place na calm area where e be sey companies go dey. If you look very well you go see sey that fence wey you dey see no be de normal fence where pipu dey live. Na fence wey company dey build. And all this kind trees wey hin dey na all those kind trees wey be sey companies dey plant de time wey dem dey come dey join. Na e be na e be wetin dey for dis picture wey you dey see so. And de good thing be sey for dis picture now, see where water dey pass wey dem dey call draining system. E still dey okay because if you look where dem everything wey dem take cover am, cover de gutter, cover de water, you go know sey okay dis place na na better place. You understand. And de road dis um de way de road dey smooth na you go know sey okay dis place no be ordinary place. And even dis kind place wey I dey see so um, security for dis kind place dey dey very correct. No be where you go just dey waka anyhow. E no go fit waka for dis kind place anyhow because if you look am from far, you go know sey dis place na place wey be sey, all those kind road wey be sey anything eight o’clock, nine o’clock or evening time, e go don dey very dry. You understand. Ehen. But dis kind place you no go know dem dey watch you. Na make I say de security of dis place um e go dey very tight. Na that kind that kind road na be all these kind places. And if you look am very well, you go know sey dis road go fit link to place wey e dey very busy like you know, very busy area. Na hin be all those kind road wey you dey see. Na hin be wetin dey for dis picture like dis so. You understand.

Yes, see dis picture wey you see so um, dis children dem dey school o, like break time na hin dem take dey play. As you see dem so dem dey play de game. Dis game normal na game wey dem dey play for village when elders dey sit down for village village square. Like afternoon time like dis when elders go dey play de game. You understand. Dis game so um pipu know am well well. Different different names na hin pipu dey call am based on their own language. Like for example, igbo pipu dey call am okwe um Like some part of Benin Edo state dey call am ise ise, while Hausa dey call am dara. different names na hin dem dey call dis game. Na local game, but dis game um if you put hand you go know sey na very sweet game. Dis game na old game wey don dey exist before before dey come. Like that like that like that like that de game dem come modernize am, dem come make am come be like sey na one kind something wey go fit enter dis modern days And true true de game na still enter. You understand. Na e make even for school like dis e dey. E get some companies wey you go go, all these kind game you see am wey be sey during break time, workers use am dey while away time. Dem go dey one kind place, dey play am, dey catch cruise. Na hin be this kind game. You understand. Normal, you go Yoruba land, you go see dis game. You go igbo land, you go see de game. Hausa land, you go see de game. That is to tell you sey um dis game as you see am so, anywhere wey you enter, pipu know dis game, cause dis game don dey exist. E don dey ground pipu don know am tey tey. Before before na elders dey play dis kind game o. Elderly pipu for village square like dis, you know dem go just dey gather, just dey gather, dey play de game, pipu go come dey look, dey watch. That kind thing. Then sometimes, pipu wey go dey travel during Christmas period dey go village go dey celebrate Christmas, you know, dem go dey gather dey play all this kind game, dey catch cruise. Now now now like dis, as you look am for dis picture now, e tell you sey um dis game don enter even school. Cause as you see dem so dem be students. Na student dey play dis game now. Meaning, during break time, dem dey gather dey play am. You understand. That is to say even some kind competition dey, you understand, wey be sey dis game now pipu dey play am. And for company so maybe na department by department dey do some kind things, all these kind game, you go see am. And for school o, as you see where all these students dey dey play like dis, maybe all those kind class something, inter-house, all these kind game, you go see am. Meaning, dis game wey you dey see so um e don blow. E go don go. E don go well well. Pipu don sabi am. Na de matter be dis wey dey for de dis picture wey you dey look so.

Yes, dis picture that you are seeing here na horse. You see horse, horse na one animal wey be sey um if you get am for house, di kind eye wey pipu go take dey look you dey different. You know why? Cause dis animal na na animal wey be sey um na pipu wey get money dey use am. Dem dey use am for many many many different things. Dis horse wey you dey see so. You dey hear me? And di horse wey you dey see so um, e dey many many type o. E get one wey dem dey call am thorough breed. E still get another one wey dem dey call am quarter horse. Another one dey wey dem dey call am arabian horse. Another one dey. How dem dey call that one, dem dey call am draft horse. E still get another one again dem dey call am pumpy. You understand. See horse um e get many things wey pipu no know about horse. One, na power. Horse na one na one animal wey get extra power wey be sey you no go believe sey na horse get dis kind power. Another thing again na na speed. Dis horse um, some of dem dey run pass motor. E dey follow motor dey drag for road when e come to speed. Another thing again na communication. You know why I dey talk that communication be sey um, see dis horse, e get as you go take dress am, e represent pipu. And for you to look am know sey dis one na from dis kind tribe, na di communication aspect wey e dey for de horse be that. And horse na one animal wey be sey um na dem dey call am na social animal. Dem dey use am for events. Dem dey use am for outing wey be sey you wey go dey on top horse, you go know sey you are a big boy. You understand. And horse wey you see so um dem dey use am for different kind of ride. You understand. E get wetin dem dey call am English riding horse. Dem dey use am for that one. Another one another one dem dey call am western riding. You see. Another one na still de way dem call am endurance riding. Then another one dey again dem dey call am therapeutic riding. You see. All of these one na wetin dem dey use dis horse dey do. For dis horse make e dey for all this kind place that one mean sey dis anything horse dem know am world anywhere you where you go go for dis world um, dem recognize dis animal. Not just like every other animal. But like dis one na special kind of animal wen e be sey um pipu no dey kill am anyhow. You no fit see horse dey waka for your street sey you want kill am. You no fit. Na in make horse be like sey na one kind animal wey dem respect am anywhere wey dem go for dis um you know dis place, dis life wey we dey so.

See dis picture wey you dey see so um, dis picture na na Babalawo place o. Na Babalawo house na in be dis picture wey you you dey see so. And dis person wey bend down, wey e put dis kind bead for neck, na be de person wey dey conjure for here, wey dey see um directly from oracle from um you know, all dos ancestors come tell you sey okay see wetin dis one talk. Dis priest um na African traditional style. De Africa wey we know o, na dis kind one na be their first church before before before. You understand. As you see that man so wey e put hand like that, any problem wey you carry come dia, if e throw away all those jigijigi for ground, throw away am, throw away am, throw away am, go do one or two thing, go tell you sey okay see wetin dem talk about you. E go see everything clear about you. See all those small small white thing wey be like pot, e get some kind water wey dem go fetch from there give you drink um, e get as you go take dey fear when you no pure, you no go fit drink that water o. Na there you go take know sey um, all these Babalawo some of dem dey get that kind native power wey dem take dey operate. You understand. If you look am very well, see schnaap, bottle of shnaap for ground. Dem go just do am, pour that thing pa pa pa everywhere. You know, all those gods, all of dem go rise, go come dey do one or two things, dey throw away for ground. If dem come give you anything for here, tell you sey See as dis thing be like dis so um, you go go there make dem do some kind thing for you. E dey get side effect. Dem go tell you sey see dis thing like dis e get condition. Dem go tell you wetin you go do, wetin you go do, wetin you no go do. That’s to tell you sey na their tradition tradition wey dey for dis place na in be dis one. Na person dey fight you, na person want kill you, if you go there, dem go just throw away all those thing. Dem go na tell you wetin you go bring come. See dis basket, see all those kind thing na things wey be sey dem tell you make you bring come. Watermelon, you know kola wey e dey seven side. Dem just do am, cut am, cut am. E get dis white bead, dem dey call am If you no go there, you no go fit know all this kind thing. Na in be wetin dey inside dis picture wey you dey see so And that person wey bend down so um, wen dey reason one on one with de other oracle, with di ancestor, you no go dey dress anyhow come here o. See that place as e be, you no go fit wear shoe enter there. Na ordinary leg na you go take na you go take enter there. And where you go sit down, where you go match na him go dey tell you sey okay enter here, no match here, touch here, no touch dis one. Even him himself, see dis cloth wey e wear na only here dem keep am. Na when e comot here na e go dress like normal human being. Na we dey call am um Babalawo house as you just see am for here so with all those kind thing wey dey for there.

Yes, if you see dis picture, dis picture na when election dey dey for Nigeria. Na in be dis picture. Dis one now e show you sey pipu dey come outside make dem vote. And for you to come outside con enter line like as you dey see am for dis picture sey you want vote, you go hold your voter’s card. Now if you look dis pipu now de wey dem take dey, see sey all of dem now dem dey show their voter’s card. Na dis kind election wether na local government election, wether na wether na governor or wether na president na in dem one select make dem put for there. for every um polling unit na so dem call am, polling unit wey dem for dey gather dey vote, pipu go come outside. Both men, both women, everybody go come outside come vote. And as you go come outside come vote, your voter’s card go dey with you. And for dis picture, if you look at dis picture, no be sey na dis one na like all those kind local government area wey be sey na in pipu dey try come outside one kind one kind. No be too much town like that. If you look am, you go understand. From di way dem wey dem take dress, you go know sey no be inside town like that na dem dey. But, for here na na dis picture show sey dis pipu wey you dey see so dem no dey carry anything election play. Anything called election wey in be sey everybody get their own person wey dem one make e rule dem, everybody dey come outside from anywhere wey you dey. You go see some go dey travel to make sure sey for that election day, all of dem come outside. And as dem come outside dem go see dem. See de way wey dem take dey show sey dis pipu dem just dey happy as dem take come outside for dis election day, as dem want vote so. And election na one thing wey be sey um e dey bring some kind unity for some area for some pipu. Na in be dis one wey you dey see for here like dis. That is why all of dem just you know, just show their voter’s card dey show sey men dis election we don come. You know dem just dey happy. All dos ones wey dey for back, you see sey some go dey serious dey hala, dey shout make dem do quick, wetin dey happen for front? All dos kind talk. And you go still see some as dem dey show their card, others dey for back dey look make dem self go capture dem, make dem even to show their card. Na in be de ting wey dey for dis picture like dis so. But normal normal, dis one na election day wey dem want all of dem want vote for their person wey dem like, wey dem carry for mind. You understand. And na all dis kind one everybody dey e dey party when e when in dey wey all of dem join um. So, na from that your party na you go take dey vote who you want, who you no want. Na in be all those kind election thing. Ehen Na in just dey for here like dis.

um see dis picture wey you dey see so, see dis man wey carry dis thing for hand. Dis thing wey dem dey call am gong. And dis man wey you see so um dem dey call am for English dem dey call am town crier. Town crier na all those pipu for village wey be sey na den king dey send message sey go out dia and tell de whole community my message. Now, dis thing wey dey for im hand na e go dey take dey draw their at ten tion, and everybody for de village know di sound of dis thing. Once dem don hear am gon gon gon gon gon gon gon, dem go say make you keep quiet sey dem one pass message. Everybody go lis ten. So, na so in go go for every junction to every junction to every junction wey dey de village dey pass de information. Dis kind pipu, anytime di king or di traditional ruler of di village need their at ten tion sey e want see dem, na once dem dey run dey go. And once e reach there, maybe dem don do de meeting or de elders don gather do some kind meeting, and de meeting na dem come pass one message wey dem want make everybody for di community hear am, na dis person na dem dey send, wey dem dey call town crier. Once e don carry dis thing you go hear am, e go knack am gon gon gon gon gon That di sound of dis thing wey dis gong wey e carry for hand so, once you hear di sound, he’s calling for at ten tion. Once you don hear dat sound, even if pipu dey make noise, e go tell dem make dem keep quiet, make dem one hear wetin dem want talk. Dem want hear de message wey dem send dem across. Everybody go pay at ten tion, then in go talk. After e talk finish for de junction wey e dey, e go go another junction. E go do de same thing. Na so e go do am round de whole village. If you see na see that woman now and that pikin, dem dey look am. Dem dey observe am as im dey pass that message. After e pass dis message finish for all di whole village finish, e go go back to de traditional ruler, e go tell am sey chief de message wey you send me, I don pass that message to di whole villagers. That one self go tell am sey yes na true. As you dey pass di message me self I dey here, I dey hear wetin you dey talk. You do well my pikin. E go come bless am. So, and dis kind pipu, any meeting at all wey dem dey do for village e go dey there. If dem do am for village square, in go dey there. Because at de end after e don talk wetin dem talk, anything at all dem go decide wether dem go send am message or dem no go send am. Dis kind pipu dem dey very popular for village. Dis kind pipu dem dey very very popular for village. Na in dem dey call town crier.

Yes, dis picture wey e dey, wey dey here, wey you dey see like dis um, na another style of business be dis one o. Another style of business. Dis person e dey sell wetin dem call am phone accessories. If you look am very well you go see sey e dey sell chargers, different type of chargers, chargers even for type C charger, normal android. You check am very well in go even get chargers for um iphone. You understand. And apart from chargers, in dey sell different type of earpiece. Oraimo earpiece and other earpiece. Ear um, different types e get am. Then you check am very well you go see sey in dey sell mp threes, different type of mp three na dey there wey e dey sell so. You understand. And if you check am very well again you see sey e dey sell something like, um how dem dey call am? Electric um socket. These things wey be sey you go plug am, e go give access you go come dey charge other things. Ex ten sion na so dem call am, yes. Ex ten sion na in dey there so. And As you see am, e pack am for wheel barrow, pack am very well finish. In come put umbrella on top. You understand. And as you see am, dis kind pipu dem dey waka from junction to junction, from park to park. You understand. If you look am very well see woman now wey dey with am now. Di woman dey buy something. You know wetin de woman dey buy? Na phone pack. Dem call am like that. Phone pack. All those pack wey be sey you go dey wear am for back of your phone, then your phone go dey sha sha sha. Even if e fall, e go still dey sha sha. Nothing go touch de phone Na de woman dey buy for de for de for that for for that guy hand. And if you still look am very well, you go see sey dis kind business na for park, motor park na dem dey sell well well. You understand. For motor park wey pipu dey travel go, travel come, na there you go just see dem. All of dem go dey. Na once you dey wey dey go call you. And den dey sell. Dem dey sell. Dem dey move from park to park, junction to junction. You understand. Some time you go see dem, dem go go places. Dem go enter street, street wey you know sey dis place na very busy street, de dey enter. And dem dey buy. Dem dey sell. Pipu dey sell. Pipu dey buy from their hand. Na in be all those kind one. So, dis business e come make am very easy for pipu. You understand. You go dey even your screen, if your phone screen dem dey sell am. You want change your phone screen, you want change different type of anything wey you want change, dis pipu wey you see so, dem dey sell am. na charger you dey talk, earpiece, ear phone, wireless, all of dem, dem dey sell am for all these kind um business wey you dey see so.

Okay, dis picture wey you dey, if you observe dis picture very well, di way di tins take dey for dis picture—di trees, di buildings every tin wey dey, you go understand sey dis one na campus. Na school na ein be dis one; na university na ein be dis one. Na ein make de call am campus. You understand? If you look at di trees, di way di di tree take dey, an di building, an you con look di kain set of pipu wey dey inside, na there you go true-true believe sey dis one na inside na inside campus be dis one. See all dos kain students wey be sey na base on how de take know diasef na ein de dey sit down, na ein dey for dis picture. You see dat one with dis one, dis one, di one wey no get time dey go on ein own dey go. If you look very well, you go even dey see di admin block wey di someone dey come outside from dia for reception. You know wey de dey come outside dey go dia own way. You understand. An dis kain time be like all dos kain time wey be sey students, you know, de dey wait for lecturer. De don finish maybe one one course, de dey wait for another one to come, or maybe de get exam. You know, di time for exam neva reach but de don dey gather dey wait for di time. Na ein be all dis kain picture wey dey. Becos if you look am very well, you go see sey even shops even dey there. See see dis one nau, de juz paint “Indomie.” You understand, wey de dey sell all dos kain small-small tins inside campus, na ein dey inside dis um picture wey you dey see so. An dis kain place, base on sey trees wey de dey an all of all dis kain tin wey dey, e go make everywhere dey dey calm, you go dey chill for bodi. Na ein make dis kain time, most time, you go dey see students go dey dey under dos trees. You understand? Dat kain time wey be sey you go don dey for class, don dey bored, de don dey taya, your brain don dey skip, you go like come outside con collect some kain fresh breeze. Na under dis kain place you see dem go come outside con dey sit down. As de go dey, de go dey gist among desef, de go dey you know, reason one or two tins juz to while away time unto sey um ehn di place dey very cool an um. Dis kain places eh, na during heat period na ein you go dey enjoy am. Wen inside class sef go dey taya you, you go dey wan dey con dey sit down outside dey read. You understand? Na ein if you look di road sef, de even use interlock take create di road from you know um somewhere come down dat place. If you look at di building, you go know sey na old building, no be today-today building. Na di way e take dey you go know sey dis one na real campus um na ein di tin take dey, na ein be exactly wetin dey for dis picture so.

Yes, look at dis picture very well. See dis picture wey you dey see so, dis is what we call traditional wrestlers. Dis two pipu so na traditional wrestlers. Dis kind of game na olden days game. For Africa, pipu wey dey fight dis kind fight before before na Senegal. For Senegal, dis kind sport dem dey call am lamb. Then, Nigeria, for northern part of Nigeria, we dey call am. Then you come go place like Ethopia, for Ethopia dem dey call am or some call it. Then, you go to South Africa, South Africa call it. Dis wrestling na something wey be sey e don dey for ground before before before. But, as technology come dey come outside come dey meet am, dem come dey modernize am. Now, as we dey talk today, dis kind sport now wey you dey see so, wey be sey na local traditional sport. E dey bring pipu together. E dey bring community together. E dey make dem be like sey dis one now, e come be like sey na culture wey be sey today like dis dem dey look am, dey carry am dey do like tournament. Dem come dey do am like sey na competition wey dem dey win cup. You go see referee dress normal you know, come make am look like na one kind big sport. Truth and true true de thing don turn to big sport as we speak today now. Now dis kind sport now, e get im own techniques, you know training wey dem dey do before you go come qualify sey you want come fight. You cannot just wake up one day sey you are coming to fight dis um local wrestling. Nah. Dem no go gree for you. Dem go dey give you some kind training. Dem go dey teach you, show you one or two things, tell you how to put your leg, how to balance your body. Until dem go teach you then know sey you don dey okay before dem go leave you you come inside. And today today, so many pipu everywhere, even in the world, pipu dey come, dey travel go Nigeria because of dis sport wey dem call. And for Nigeria, na for northern part, you go see am in de different categories. Junior categories, senior categories and dis dis um senior senior men kind of um fight. And for some places, e just be like sey na during festive period na all dis kind one na dem take dey celebrate. Like new yam festival, you know e get e own period wey be sey dem dey come outside dey fight all dis kind fight., Like in Nigeria, places like Bayelsa dem have their own way wey dem take dey do their all dis kind local local wrestling wey be sey de whole communities dem go dey gather together to celebrate dem. Na be dis kind one. Nigeria dey cal it fight.

If you look at dis picture very well, you know wetin dey happen for dis place? Dis one na student union election. For campus sey dem dey get like know presido, vice president, student treasurer, vice, director of sport, director of social, all those kind post wey dey for campus for universities or polytechnic. Na like dis dem dey do di election. You see de ballot box, you go set am, set am just like normal election. But, dis one na student strictly student thing as you see am for dis picture. And if you watch di kind pipu wey dey, you go quickly understand sey dis one na campus matter. So, na like dis na dem dey take dey elect all those position for campus. Normal because sey like every department maybe student go get issues you know, you no go fit just go direct on your own fit report am. Then na their duty now, dem go come carry de matter up dem meet school union, from school union to school management, you know. If na wetin dem go resolve and from there that is how dem take dey resolve all those kind school school school students between students and you know, school matter na like dis. Every batch, dis kind thing dey happen for university or polytechnic. Every higher institution na like dis e dey be. As dis set dey go, maybe e get some kind ones wey be sey dem dey position wey pass out, then di next batch wey go come, dem go do dis kind election. Dem go pick form normal. Dem go fill form, you know, do some kind campaign for campus, dem go do posters. All of those thing normal normal. You know that kind thing. Then, de day of election now, dem go set things as you just see am for dis picture. Now, you go see students go come outside, dey gyrate, dey do one or two things, dem dey vote for dia you know, preferred candidate wey dem like sey na dis one. You know, that kind thing. If you are going for sport, you go see director of sport. Na social, director of social. Director of welfare, provost, treasurer, um assistant, secretary, president, deputy, all those kind positions dey for campus. Na like dis na dem take dey do di election for campus. As you dey see am for dis picture, dis one tell you clear sey na like na in dem dey run de matter for campus. And all those kind election, some kind time e dey help you know, e dey bring small sanity. e dey bring sanity. E dey bring unity, dey bring oneness you know, for among students for higher institution. And na like dis na de thing dey be. You understand. All dis interdepartmental um sport, all those kind thing na director of sport, social, all of dem na na dis all of dem dey all of dem dey take dey elect them wegy dem dey organize things for campus.

you see dis um picture wey you dey see like dis, wetin dey be sey dis two girls wey you see for picture like dis um na twins na in dem be. Na twins na dem be. If you look dem from their dressing, dia dia face, de way dem take be, dia smile, you come look dia nose, dia eyes, everything about dem, you go know sey these two girls wey you dey see for dis picture na twins dem be. And dem come do de same hairstyle. You know one now, don already see sey de second one sey e hairstyle, e hair dey one kind one kind, na e come dey dey pack, dey help am, dey adjust am. And if you look where dem sit down so, dis one na church auditorium. You know, all those church wey be sey dem get overflow, wey be sey dem get some go dey for up, some go dey for down. All dos kind church wey be sey you know crowd go dey dey well well, population dey full, e dey full normal na in dey see for dis one so. And dis one as dem come dey, out of happiness, you know, e don already observe im sister sey e be like sey di position of di hair don change from di original position, na in just help am, dey arrange am for am. You know, twins their matter get as e be. Dem dey always like everything wey dem dey do make dem just dey de same de same, nothing miss from each other. Na dis one now dey help im sister dey package de hair so that de thing go align, go dey like her own normal, based on sey two of dem na na twins. Ehen and if you come look de background, even for de chairs wey dey, you go understand sey dis one na church um building. Both reach for de back de glass wey dey be sey you go know sey na confined dem dey call am confined space. Place wey be sey dem dey closed na be dis place wey dem dey. Na all those kind church wey be sey like I say go get two step. Some pipu go dey for up, some go dey for down, some go dey outside for ten t, nah that all those ones wey dem dey call dem overflow, ehen na in be dis one. But dem dem come dey. Dis place wey dem dey na only dem dey. Population never full inside. So na that time e come get chance observe im twin sister sey de hair wey e do don change position one kind one kind. Na she come dey help am dey package am One thing about dem, you see sey two of dem they are very dem dey happy like, you go see that happiness in dem as per twins. You understand. Na e be wetin dey for dis um picture wey you dey see so

Yes, dis picture wey you see so, dis picture na all dos areas for eastern part of Nigeria, you understand, wey be sey e get one e get particular junction wey pipu dey cross, dem go come see boys dey come there dey sell things. All dis one wey dem call am road side hustle na you dey see for dis picture. See that woman wey wear red dey buy from that boy. See one wey dey front dey carry im own, e dey hawk e dey waka dey sell dey go. But, normal normal see all dis sack wey you dey see so na things wey dem dey sell na dem package for there like that. Dem go first stock am, put am for freezer for house make de thing for cold well. After e don cold finish na dem come put carton for dis, dem come load am, load am. If na wetin dem dey drink like mineral, you go see am there wey chilled. Na pure water, even if na blocked wine once um dem go get am for there. You see that one e don dey e dey open im bag, e dey put de money. And if you watch, dis place um na busy location, place wey dey dey very very very wey pipu dey pass anyhow, back, front, dem dey cross, dey go everywhere. Na make if you look na make if you look dis express de road um e dey very neat. And based on how de environment be na make you dey see all these kind pipu go dey come come dey gather for here dey sell. If you look de sack now, see you fit count am like four. Dis one wey dey now na de four of dem na dem dey for dis place and everybody dey sell im own as e be like dis. and dis kind place like dis, if you go front, you go discover sey pipu like dis dem for that area. if you look dis other side wey dis white and blue building dey, you go still see one small boy for that side also dey sell im own dey go. You know those one na those one na na there dem dey carry for head dey waka. But, dis particular one wey be sey dem put am for sack na dem dey just give dis place. Na dem dey stay for dis kind junction dey sell. Dem go sell o. If evening don reach sey dem want go house, dem go package am. E get where dem dey keep their things. Dem go go. Then, tomorrow morning, dem go de next day again dem go bring am back, arrange am de way you see am for there. And as di thing dey sell dey go down, na so dem go take dey fold am dey go down. See that other one wey be sey de thing done fold down go don sell am reach that kind level, na make you dey see am for there. And all these kind pipu na only dem dem Dem no dey allow make another person dey come near dem, based on sey dem dey feel sey ehen na dem first you know occupy that place. Any other person go come dey disturb dem, na only dem dey dey for that kind place as side hustle na be all dis one.

Yes, see dis picture normal. Dis picture wey you see so na inside school. And dis school no be secondary school o. Na university or polytechnic. Normal dis building na university building. You understand. And dis kind area for school um on a normal day, na very busy place na in dey be. You understand. But, based on sey you see am dey quiet like dis, na days wen be sey activities no too dey school, like on Sundays, or maybe students don dey holidays na you go fit see dis kind place wey dey quiet like dis. And now you come see one student wey put on um sky blue black trouser, carry hand fan. You know, dis kind student na all those students wey dey like dey you know dey take time dey read well well. You understand. Na every quiet place you go see dem dey carry books, carry handout go there go dey read, na in be dis kind student wey sit down for here. Na make only am na just dey here like dis. But, normal dis kind place on a normal day na busy place. Place wen e be sey you go see students go dey pass, dey go, come. You go see some go sit down dey gist, you know, dey discuss one or two things. And normal dis kind student wey you dey see so na all those kind ones wey be sey if you check am well well, dem no dey too socialize. All those kind introvert, na so dem call am, wey dey always dey stay indoor, dey like do things only dem by their self, na be all these kind student. So, any opportunity wey dem get, any small chance wey dem get like dis sey dem dey quiet place, dem go like dey there o make dem just dey read, dey read, dey read on their own, dey jack, dey jack. But, normal, see all those kind student na students wey be sey dem dey get brain for book o, all those kind pipu like dis, because dem no dey too send. Dem no dey reason anything apart from to sit down dey read. You understand. So, any quiet place where all these kind pipu dey see for inside campus, normal you go see dem, only dem, dey sit down, dey jack, dey read, dey read, dey digest one or two things. Na in make as that student sit down for there so, e even carry hand fan, based on sey e fit dey one kind place wey be sey heat fit worry am, e don read tire, e go dey use dey hand fan dey blow im self. You know, go dey give im self joy one kind one kind with style. You understand. But, normal, dis one na like I say, na inside school be dis one. And I still talk am, no be secondary school, na university na dey get all dis kind building like dis. If you observe am very well, you go really understand sey yes, wetin I dey talk na true. You understand. Na di road wey lead to one particular faculty you understand, for inside university na be all dis kind place wey you dey see like dis so.

Yes, dis picture wey you see so na twenty-twenty-three, di time wen Labour Party come outside, wen Peter Obi be di main pesin wey dey contest as president. You know, base on sey na new party nah, an um Peter Obi, you know one time governor for Anambra State, all di youth con come outside. So, dis picture wey you see so na campaign wey dem go do. Ne ein be dis picture. An dat Labour Party base on sey wetin de dey talk, you know, na ein con make all di youth, everybodi juz you know, follow dem, support dem. Normal -normal, na na politics. Na so e go be. Whether or not, campaign go dey. Ehn um na you know as di campaign go be. Dat one no concern me. If you look at dis woman wey dey for front, you see di cap wen e wear, na Labour Party. You see, carry di placard, de cover street, everywhere, dey shout, “Peter Obi! Peter Obi! Peter Obi!”. An Labour Party wey you see so eh, de have other you know pipu wey dey—pesin like Professor Julius Abure wey be dia national chairman, an one of di strong pesin for di party. Then, Peter Obi, na ein con be di you know Ogbuche of di party, wey be sey come outside con contest with ein vice, you understand. An if you look at di dis background eh, di picture be like sey na one of dis state like maybe for east or for Benin–all dos area—na ein dis um pictures na ein juz be, you understand? An you know, politics nau na one tin wey be sey eh, once you come outside sey you um ehn as a main pesin, de know you for one good tin an di other, you wan come outside, normal-normal nau, e go see followers, you go see pipu wey go come outside, you understand? Na ein make all dis one like dis con come outside for party wey dey call am Labour Party for twenty-twenty-three. You understand? But after di election na, con be sey na Tinubu na ein win dis election an Tinubu nau na ein be di president till um ehn dis time like dis. Na ein be wetin dey for dis um picture wey you dey see so. Normal-normal, na campaign rally. Na so de call am—campaign rally for Labour Party inside di year wey de call am twenty-twenty-three. Na ein be dis picture wey you dey look like dis. An dat time nau boys come outside, women, men, children, everybodi you know, Labour Party, Labour Party, all dos kain tin. Normal na politics na so e go everly dey be. um Na ein be dis picture wey you dey see so.

Yes, dis picture wen dey here like dis wey you dey like dis so, dis picture na juju house oh. An juju house wey de call an shrine na ein be dis picture wey dey see so. See all dos tins wey den carve, put dis on, some dey rub am with um blood abi na red oil, all dis one na juju house wey de call shrine. An dis one, na ein be olden days Africa tradition—di tradition wey Africa pipu dey practice before before before civilization an Christianity an Muslim con join am—na ein be dis one wey you see so wey de call am Africa tradition, na ein be dis tins like dis. But normal-normal, e get some parts you know, for dis Nigeria wen all dis kain tins still dey dey well-well wey pipu still dey bow down to all dis tin. But as you see an so, all dis tins wey you dey see wey dey for ground here so, all of dem get dia own use. According to spiritual um realm, all of dem get dia own use, get dia own communication code, get dia own pattern. E get wetin all of dem dey deserve wen e dey wen all of dem dey be like dis. An dis kain tin wen e see so, anyhow pipu no dey enter there. No no no, you no go fit try am. Anyhow pipu no dey enter there at all. Na pipu wey be sey na dem dey be be enter there wey be sey de dey conjure with one on one. De use all dos bead, all dos tin dey communicate with di gods, de see tins, de talk an come outside. Na only dem na ein be pipu wey dey enter there becos de know where to touch, de know what to do to call all dos spirit to come. You understand? An as e be like dis, you wey you wan go there, you no go fit waka anyhow. E get some kain tins, e get some places like dis wey you no go fit wear shoe enter where all dis kain tin dey. An e get some kain tins wey you no even fit talk where all dis kain juju house like dis dey exist. You understand? Anywhere for Africa—Nigeria, Ghana, all dos kain places—dis kain tin still dey exist for some part of Africa, na ein be juju. An as e be like dis, e get time wey be sey de dey worship am. E get pipu wey be sey de dey worship am, um bow down to am, de do sacrifice, de celebrate, de do all dos kain tin for all dis kain tin wey you dey see like dis. An normal-normal, na so e still be. Yeah, na so e go everly be. So, na ein be all dis kain picture wey you dey see like dis. Ehn ehn.

Yes um see dis picture wey you see so ehn, dis picture na pure water factory. You know, where de dey produce pure water na ein be dis one. If you watch, all dis tin wey juz stand like dis one, two, three, na machine wey dey dey inside pure water factory. An dat machine na be di na ein be di machine we de dey call bagging machine wey de take dey bag pure water. You see, every machine wey dey here de give two-two pipu wey sit down, one dey dis side, one dey dis side. An as di tin dey cut, na so de dey cut am fia fia fia. De dey fill am cut am fia, de dey fill am cut am. An as de dey do am for there, dey put am for ground, de still get another pipu wen e be sey on dia own de dey count am inside twenty, inside fifty, inside twenty-five or as dey take want am inside one one bag as you dey see am wey dey for ground like dis. An as you look there so, to show sey dis place na neat place, all of dem dey dress for white. An as you wear white also you go still wear cap. You know wey cover your head, make e be sey as you dey di work, make any hair no go fall inside di water becos if hair fall inside water, e no go too make sense sey dis kain tin happen. An again, dis kain pure water factory ehn, if you look di way di place dey, you go know sey na inside um one big place becos normal, in some pure water factory no dey too clean. But dis one, di way di tin take clean, you go know sey dis pipu, na pipu wey be sey den dey very-very clean. De dey follow wetin dem call hygiene. You know, de follow wetin dem call hygiene. An dis machine wey you dey see so, all di water wey dey pass through dis machine before e go enter bag wey de you know wey wey de go seal am, na treated water, na so de call am. Di water be sey e don dey treated, e don pass through wetin de call many-many process, you understand, before e go con enter di di leather wey de cut. An dat leather, all dis di way de take cut am, dat tin is call sealing machine, you understand. As di water go enter, you go put am, di machine go seal am pam, e go cut am pam. E go cut am. Na so di tin go juz dey do an dey go, dey do an. Na ein be dis tin wey de dey wey dey see for dis picture like dis. An as you see an so, dis machine ehn, e can cut plenti pure water for one day. E go cut plenti. If den see, tell me sey dis one na ein be wetin dis machine cut for one day, e go surprise you. So, na ein be di tin wey dey for dis um picture wey you dey see so.

Dis picture weh you dey see so ehn, wey you see all dis kain chairs wey de juz arrange am for different-different colours wey dem mix am like dis, and if you look up, di way de take roof am, cover am for up, you go know sey dis one na stadium. An dis kain stadium wey you dey so, na where pipu dey play ball. Dis kain stadium, you go hear dat sey na stadium. Yes, normal, na stadium but no be dat kain big stadium like all dos international standard. Na so dem call am. International standard no be dat kain type. Dis one na local standard. All dis small-small league wen you know de dey play all dis small-small local league, all dos kain place. Na ein be dis um stadium wey dey see so. All dis kain places, like for Nigeria now, if you go Lagos, like Agege stadium Agege stadium, if you go there, and you go see exactly sumtin like dis one as e juz dey for dis picture so. Ehn um na ein make de adjust. di way de take arrange am ehn, dis one dey down, dis one dey up, and dis one dey up, na so de juz na so e go be, normal. So dat if you sit down, um pesin head no go cover wetin everybody wan look. Any chair wey you sit down, anywhere wey you sit down, anywhere wey you dey, nobody go cover you. You go dey, you go see wetin dey happen for down. An all dis kain stadium, sometime, if de wan dey do some kain of event, you know some kain church program, de dey even dey use am. All dis kain stadium like dis, de dey use am. One kain big church retreat, if di church na di church wey be sey de get money, de fit rent stadium do dia retreat normal. But normal-normal, dis chairs wey you see so eh, na stadium, all dis local stadium wey de dey play ball. All dos kain wey dey play ball. An for dis kain stadium like dis eh, de dey use am still dey use dis kain stadium dey do some other tins like maybe some schools wen e be sey de like sport, de wan dey do wetin de call Interhouse Sport—different-different kain sport. De fit come here. You know sey by di side of di you know field like dis de mark an wey pipu dey run pass. All dis kain stadium de dey use am for maybe all dos kain sport wey de call relay um ehn wey de call hundred meters. Ehn ehn, wey de call maybe um eight hundred metres. All dos kain sport, na ein you go dey see for all dis kain stadium wey you see so. And di way de take mark an, na place wey be sey before you enter here, if de dey do like dey play one kain football wey carry you know pipu like, e go get gate. Normal gate go dey wey be sey you go pay fees, you know, before you go come inside come watch. An if you watch dis kain place wey e take dey, you go know sey security wise, you know, everywhere go tight. Both back both front, everywhere go tight. Na ein na ein be wetin dey for dis kain picture like dis. Normal-normal, dis kain picture e e no too dey common, but for some areas, you fit dey see all dis for some state wey you know sey dis stadium na big one wey be sey pipu dey play some kain beta ball, na ein you fit dey see all dis kain tin